maintenant météo

agriculture
agriculture donc météo
météo

wallaahi wallaahi

parce que

météo

comme xam nañ ne que ne projet 4R bii day yaatal vraiment ñëpp la bëgg jël en charge surtout ci wàllu <hesitation> ci wàllu information changement climatique yi <breath> li nga xam ne nag moom mooy ba léegi impact maanaam <hesitation> jafe-jafe changement climatique ci wàllu maraichage

waa xam nga <hesitation> maraichage xam nga dèjà foofu <noise> du ndoxu taw
ndoxu taw waaw
soit ñi koy def si faro yi la ñuy kii mooy déeg yi fa la ñuy tànkee ndox di dem di roose
di roose
mbala si teen yi léegi nag ak <hesitation> changement climatique yi tàngoor bi ni muy yokkee évaporation bi day gën a am solo su ko defee ñoom point d' eau yooyu ñoom ñu doon utiliser évaporation bi da koy yóbbu day day day gaaw a jeex day day gaaw a jeex léegi su ko defee ñoom am na foo xam ne suñ fa tollee <noise> ndox mi ñu doon utiliser pour di ko <hesitation> kiyee ndox mii de plus en plus ñuy dem ndox yooyu noonu day gën di wàññeeku ndox yooyu da~bn day gën di wàññeeku beneen bi mooy tamit comme ni muy yàqee suuf si nga xamante ne si la ñuy defee grande culture yi mais tamit changement climatique impact boobu lay am ci suuf yi nga xam ne tamit foofu la ñuy di defee marai maraichage bi léegi nag tamit soo boolee <noise> ñaar yooyu <hesitation> muy ndox miñ doon jëfandikoo <noise> suy gën di wàññeeku ba nga xamante ne nit ñi pour ñu am lu ñu roosee seen tool yi day jafe-jafe la <hesitation> maraichage dafa soxla ndox waaw léegi nag nu muy gën a tàngee ngelaw li ni muy gën a bëree yooyu yëpp day favoriser évaporation te faro yeeg yooyu noonu ay taa taa ndox la yoo xamante ne yooyu day da koy permettre muy gaaw a jeex waaw yooyu yëpp ay impact la yoo xamante ne day <noise> agir si si maraichage bi <smacks lips> waaw suuf si tamit ni muy yàqee suuf see ñuy béyee grande culture yi noonu lay yàqee suuf si ñuy béyee tamit <hesitation> maraichage bi waaw mo mooy su ñu delluwaat si li ñuy wax rek jamono jii ñu toll il faut que képp koo xamante ne dangay jëfandikoo suuf nga jege muy noor muy nawet <noise> que ngay def maraichage xam nga météo moom xibaar yi muy joxe dafa transcender sax li ñuy wax mbéy ak lii secteur boo jël si dund bi mun nañ la si wax lii ak lii la koy jëriñ ba si loisir yi waaw activités nawetaan yii nii sax tey jii nii dans les normes ODCAV tey jii nii balaa muy homologué benn match war na xam prévision météorologie yi si si si si si si fan yim bugg a kii xam ndax dina taw wala du taw loolu da leen di dimbale ba nga ba mu mu mu moo tax information climatique <noise> il foog nit ñi approprier wu ko gën ko jëlaat waaw <noise> léegi suñ dellusiwaat si maraichage bi li ma la wax noonu rek <noise> loolu lay yàq parce que à la longue dinañ dem ba nit ñi <hesitation> fu ñuy utee ndox di ko roosee duñ ko am te comme mbéyu roose la su ndox mi manqué du sotti rendements yi dootul mel ni mu war a mel daal
<hesitation> <hesitation> <noise> <hesitation> loolu la xam naa waxtu bi nag fu mu toll nii mu ngi dem émission bi am na importance trop alors <hesitation> Yaya Dieng

pourquoi parce que

donc <hesitation>

changement climatique c' est la même chose

donc

donc sur le maraichage

changement climatique

bateau le Djola

eskay

mais

foofu da dama ko si bugg a yokkal

<hesitation> parce que yu bëri day xew fekk information météo bi nit ñi jot nañ ko de mais souvent nit ñi dañuy jot information ba pare def au delà information biñ leen di jox dafa am ay messages yu ñu leen di envoyé beneen bi su su su phénomène waree am si géej gi dafa am ay travaux yoo xamante ne
voilà
foo dem quai de pêche boo dem fi nga xamante fa la gars yi di débarquer pour dem dañuy fay afficher kii bi nii

dëgër bopp dem souvent yi leen di dal yëpp day fekk ne jot nañ information bi waaw des fois tamit mu mun nga dem si ba si biir géej gi fekk information bi <hesitation> génn sa ginnaaw
waaw information yooyu nag am na solo trop <hesitation> dia dañ lay laaj rek ci ci ci tënk

est ce mun na am loolu
waa
non noonu ngeen koy defee
information bi moom
waaw
foo munti nekk si réew mi
waaw
information météo moom mën nga ko am
mun nga ko am
mun nga ko am si kàllaama yëpp nag yeggaguñ fa mais si kàllaama yu bëri fi ñuy wax fi mu toll olof am na
ak lan
ak <hesitation> yeneen ak yeneen

léegi xam nga <hesitation> loo gis rek processus boo xam ne day day day door parce que <hesitation> gars yi bi ñi demee ba nemmeeku ba xam ne ba xam njëriñu kii bi ñu ñu ñu <hesitation> te li ñu si gën a dimbale météo sax mooy <hesitation> projets yii nii

yoo xamante ne ñoom ñooy liggéeyee kii ñëw nga xam donc dañuy am seen i programme si <hesitation> monde rural bi di dimbale béykat yooyu noonu <breath> ñooñu ñoo gën a permettre météo pour mu mun a gën a véhiculer wu kii bi information bi <breath> ba pare dimbale nañ ñu ba nga xamante ne si sensibilisation bi ba nga xamante ni béykat yi léegi approprié nañ ko <hesitation> informa am na yu localités yoo xam ne soo fa demee tey jii nii <breath> béykat ba la gën a sori tey jii nii su lay wax ci affaire météo dangay foog ni kii da kaa jàng wala kii parce que dañ dem ba affaire bi nekk si ñoom dañ koy lijjanti guddi di ko lijjanti bëccëg lépp lu ñuy def <breath> dañuy renseigner wu beneen bi mooy % si langues yooyu ngay wax noonu yi nga xamante ne <hesitation> jot nañ ko codifiées di si def kii bi yooyu dafa am ay audios yoo xamante ne dañ koy defar su xibaar amee dañ koy def sous forme d' audio si langues yi nga xamante ne yëpp mun nañ ko si wax ñu ñu ñu envoyer ko selon <hesitation> les zones météo tey jii am na fa ay cibles yoo xamante ne information bi ñoom la koy yónnee léegi ñoom ñu tasaare ko
gis nga waa Jokalante ñoom ñoo may woo nii xam naa météo bi lay doon
waaw
<hesitation> vingt quatre heures yii di ñëw nan nan lay demee mais xam naa munuma ko jël dama leen di <noise> jël après <noise> waa <hesitation> waxtu <laughs> bi dab nañu <laughs> gis nga émission bi c' est tellement important que ne xanaa <hesitation> fàttali rek ne mbokk yi yéen a ngi déglu émission bii nga xam ne ñu ngi ko dugal ci pro <hesitation>

waaw
léegi rajo communautaire yi nag si la gën a <hesitation> dimbale nit ñi pour ñu wasaare informaion bi <hesitation> si la bokk ñoom ñoo koy <hesitation> di def si yeneen <hesitation> làkk yi nga xamante ne ñooy làkk localités <hesitation> jagleel ko askan bi waa yooyu tamit <hesitation>

<hesitation> <noise> fàttali rek ñiy déglu nag que ne mooy projet 4R bu PAM programme alimentaire mondial nga xam ne <breath> <hesitation> ñi ko financer mooy Fond vers climat ak ndimbalu waa Jokalante ñoom ñoo ma doon woo parce que il joue un rôle très important waa Jokalante di woo nit ñi ñu ciblé nga xam ne dañ leen di jox <hesitation> loolu njëriñu jëfandikoo information climatique yooyu ci <hesitation> góob bi maanaam récolte bi ak post récolte waaw parce que waxtu bi fi mu toll nii

<hesitation> question bi mooy njëriñu information cli contribution bi nga xamante ne
waaw waaw

am si <hesitation> mbéy mi

waaw contribution bi mooy <hesitation> si façon bu simple comme heure bi dem na <noise> dèjà ndimbal la xibaar yoo xamante ne la day dimbale béykat bi ba nga xamante ne dina mun a am ay xabaar yu koy permettre mu mun a xam kañ la war a ji <breath> xam su jiyee ba pare waxtu bum toll activité bum war a def si toolam dina xam ban waxtu moo baax pour mu def ko ak su demee ba sa njeexital ba tamit mu dimbale ko mu war a xam kañ la war a <hesitation> récolter ak kañ la warut a récolter fra ba loolu su amee rek dina ko permettre <noise> mu sécuriser li nga xamante ne moom moom la investir parce que soo jëlee sa alal jënd ko jiw dugal ko suuf ah bugg nga ci dara waaw te yooyu nag ndimbal la boo xamnte ne information yi da leen koy jox

waaw si gàttal daal comme waxtu baa ngi dem ñu tënkee ko noonu
noonu la <hesitation> grand Yaya Dieng

ok

en ce moment maraichage pour comme ça

donc <hesitation>

donc <hesitation>

alors <hesitation> monsieur Dia lan moo war a nekk <hesitation> taxawaayu béykat bi ci jamono yi ñu toll nii nga xam ne que ne vraiment ñu ngi si jeexitalu nawet bi nawet bi <hesitation> li ci des bëreetul ñu ngi am yaakaar est ce que dina taw <noise> est ce que dina du
xam nga nawetu ren bi nim tëddee béykat dañ leen di xaaj si ñaar muy ñi nga xamante ne dañoo defoon faux départ jiyaat am na si ñoo xamante ne ba tey jii nii sous le contrôle <hesitation> de monsieur Dieng moom miy saytu loolu am na ñoo xamante ne seen i culture yi dañ soxla ndox ba léegi pour mun a

ñooñu tey seen nopp yëpp dañ suñ ko tàllalee léegi li ñu war a li ñuy <hesitation> pour am xibaar dañ war a déglu pour xam xibaar yi tukkee si météo xam ndax ndox dina am am ñeneen ñoo xamante ne tey jii nii suñ bëriwul tamit am na ñoo xamante ne tey bou seen <hesitation> kii <breath> <hesitation> boucler nañ seen cycle am na ñoo xamante ne tey jii nii seen i kii ñor na war nañ ko mën a jëfandikoo ñooñu tamit day baax ñu taaxirlu ba am xibaar yi nga xamante ne moo <hesitation> wax leen ah nawet bi jeex na wala jeexul
balaa ñuy góob
balaa ñuy góob parce que soo góobee mu taw la nga gó la la la nga góob la nga day day yàqu day yàqu su yàquwul tamit dina wàññi lu bëree bëri kon fi mu ne nii daal béykat bi yëpp lañ war a déglu xibaar yu tukkee si météo mu xamal leen fan yii ñu jëm nan lay tëddee ñi ñorle war a <hesitation> deqi soxla nañ xibaar yi pour xam ban période moo baax pour ñu deqi ñi nga xam ne tamit ñoom fi mu ne nii dina taw rek lañ <noise> soxla dégg waaw ñooñu tamit <noise> <noise> da day baax ñoom tamit nañ xaa dañ war a déglu météo
<hesitation> <hesitation> <noise> kon si tënk daal fu mu toll nii ñëpp war nañ mun jëfandikoo

ndax xam dañ ko war a door wala dañu war a xaar d' abord
dañu war a xa waaw
pour bañ ay pertes
waaw léegi nag si pour si façon bu <hesitation> gën a leer waxin bu gën a leer mooy tey képp kuy béykat bu war bu jë <hesitation> jël décision pour deqi xaaralndax taw yi des na ndax prévision yim jot si fukki fan yii nii ñu ngi xaarandi ay taw tey jii nii mun na taw mun na taw suba <breath> suñ jéggee tey ak suba fukki fan ak juróom-ñett tamit mun na fi taw <breath> léegi nag li gën a wóor nga bàyyi ba <hesitation> kii boobu passé <noise> su yeneen xibaar yi ñëwee nag foofu nag xam nga hivernage bi sooy xool date line bi mooy <hesitation> njeexital bi fiñ ko kale mooy trente et un octobre fii ba trente et un octobre dañuy am ay prévisions bi bu bu buy wax kii hivernage bi léegi dañ koy calculé fin fin saison trente et un octobre mais mun na jeex avant waaw pour nga xam nag kañ lay jeex il foog ngay topp xibaar yi léegi nee nañ la fii ba <hesitation> ñaar fukki fan <breath> dina am ay taw ba fukki fan ak juróom-ñett <hesitation> ñu taaxirlu rek def ndànk bañ a yàkkamti <noise> mbala tamit ku si <hesitation> dindi tamit nga sécuriser ko dugal ko foo xamante ne ndox du ko laal waaw <breath>
loolu am na solo <hesitation> Arouna <hesitation> Dia bu ANACIM dégg ngeen kàddu yoo xam ne wax na ko xam naa nag waxtu bi fu mu toll nii jeex na rek xanaa di fàttali ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi ak képp koo xam ne yaa ngi déglu daal <breath> ku ci bugg am lu gën a leer ci mbirum <hesitation> changement climatique mun nga woote <breath> surtout ci biir projet 4R bii nii mun nga woote ci 33 879 30 92 <breath> nga bàyyi fa sa message ginnaaw bi nga déggee bi bi nga déggee bip sonore bi be be pare <breath> xanaa rek di ci bokk ne que fu mu toll nii <breath> ñëpp war nañu bàyyi xel ci li nga xam ne <breath> moom mooy information climatique yi pour nga mun a béy béy boo xam ne doo ci am pertement <breath> waaye tamit ci jamono yiñ toll nii changement climatique yi information climatique day woyofal wala day dimbale ndax ñu mun am li nga xam ne moom mooy gis-gis bu gën a leer <breath> ngir mun sécuriser lépp loo xam ne énu ngi koy dugal ci suñu mbéy mi fekk duñ si am paretement ba léegi <breath> prévision climatique yi dafa di yoon boo xam ne dina dimbali <noise> gunge tamit <hesitation> gunge ñu ci jamono yii nga xam ne toll nañ ci maanaam jamono yi nga xam ne mooy récolte ak post récolte maanaam <breath> jamono yi nga xam ne ci lañuy góob ak bu ñu góobee ba pare nan la ñuy sécuriser lépp loo xam ne maanaam béy nañ ko

<hesitation> <hesitation> donc vraiment
merci

merci beaucoup

doyen Yaya Dieng Dia dégg nga li li doyen bi wax loo ciy tënk loo loo loo ciy yokk lan ngay tàggoo
waaw xanaa di leen sant rek di leen <hesitation> gërëm

incha allah
yi fay tukkee ndax <hesitation> suñ buntu tëjuwul
merci
képp ku soxla information rek <hesitation> soo ootewul fii tamit si numéros yiñ joxe
waaw
soo jegee station bi rek <hesitation> lépp loo soxla

service régional météo bu Kolda * ak <noise> doyen Yaya Diang chef de service départemental développement rural <breath> fii ci agriculture bu Kolda seen mbokk Aliou Kante moo leen doon gunge ci biir émission <hesitation> projet 4R bu PAM <breath> ànd aci ak ki nga xam ne moom mooy waa Jokalante mbokk yi jërë ngeen jëf ba yeneen jamono wa salaam